Salo n pɛ foli n gbubi yaha bihi bini pɛ fole maa shɛba ye nɛɛn nuɣiso shɛba ye nɛɛn zɛhi shɛba ye nɛɛn piɛlla ka tihi sa n saya.

gbanpiɛlla n ʒɛ jinli gbani ŋɔ gbanpiɛlla puuni shɛba yɛ nɛpiɛlla ka shɛbi nɛnsabila ka shɛbi yɛ nɛnʒiɛhi ka shɛbi kpa nɛkparitɛ ka jinli maa nydin pɛntɛ pita piɛli

Tabiibi tabiibi tuma shee n bɔŋo bi mali tabiibi ziliji nim n zaŋ zali ka salo nyɛ bin bɛ di pala zuɣu n chani gilinda ka vari bi baaji nima shɛba nyaɣi baaji nima Shɛba yɛ niɛn piɛla ka shɛba yɛ niɛn sabila ka vari bi baaji nima.

Salo n zaya mpɛ foli ŋɔ bi pirigili nyɛla bini niŋ yee pɔbiri piɛlla ka shɛba niŋ yee pɔbiri sabila shɛba ye gɔɣa ka di nyɛ zaɣi piɛlla ka shɛba ye gɔɣi ka di nyɛ zaɣi ʒɛhi.

Jama jambu shee n bɔŋo jama jambu yaɣali maa dini ka bi boli ni maka ka bi bɛni bɛ bi harami nim puuni shɛba bɛ harami piɛla puuni ka shɛba yɛ niɛn sabila ka kaɣaba ʒɛya ka jiŋli zaya.

Linjima nima m boŋɔ linjima nima maa nyɛla ban gbibi marafa nima ka linjima nima ayi niŋ nyeporisi piɛla ka ye niɛn'nuɣuso ka linjin'so ye niɛn'kanvaa ka di niŋ zaɣa chichera chichera ka niŋ nuepori'kanvaa ka lora dibaayi ƶɛya loori sheli nyɛla zaɣa piɛlli.

Salo m be moɣuni salo maa mee bɛ nyɛla paɣaba noli m be moɣu maani n tumdi bɛ pukparilim tuma bɛ sheba ye niɛn nuɣuso ka sheba ye niɛn kanvahi ka bɛ yaagi bɛ noli ka bɛ nyina yina.

Salo n cheni ŋɔ bɛ sheba nyɛla ban cheni bɛ napona zuɣu ka sheba nyɛ bin ba yuri ka sheba ba laakuma nima ka zoya bembe bɛ tohani.

Salo n-za chisimam jɛma jɛmmbu duu jɛma jɛmmbu duu maa nyɛ kumashi santra mɔɣs jiŋli n nyɛli ka jiŋli maa pɛnti pɛinta dozim ka salo yina chisimam n ye nɛɛn konkoba konkoba.

Duuni m boŋɔ ka kuɣu ʒɛya n nyɛ zaɣa tampiligim ka teebuli ʒɛ di sunsuuni m be ka salinkom la ka laati nima nyonyon n gili.